tamare nayti eqqidi baynta qoore bolla baajje aaththidinne baynta kushen iskirto oykkidi eqqidi beettosona izi ta sinthan garsan xarapheeza bolla waraqatetekka de7oosona

Daro asati sibiseba woykko asi gibizha boyssadaan hanettes istika lo'iza may'o may'idi uttida issi addezi sintha baggara uttoyssi manaxire aaththides nam'ati qasse hara boota xeeletes

gammo zoone cimati issife eqqi uttida istika dunguza maa7ida ista sinthanka wugga mitha eqoyssa isso adey istafe sinthan eqoyssi mitha guutha michara qaacees

Issi macasiya ba kushin oy qanxiza miish oykkada heera ha baggarakka issi macasiyakka eqqin nam7i qanxi ddo beettosona izatikka baynta huphe duge yeddidi miiciddo beettosona

daro asati motore bolla uttidi banta kushe dhoqu ooththidi ha sintha simmili yiiddo beettosona izetikka ha sintha bagga yiiddo dishin ista goyera issoy bandira eekkidi haa yiiddo beettees

Daro asati gade bolla uttin ceeygatanne yela ga nayti uttin go'era equttidassekka deees izatikka baggati baynta bolla gaabe may'idinne gaammo dere dunguza may'idi beettosonna

Issi mala ambasadere daanizazi bollara may'ida asati issife oyde bolla uttidi ista sinthan xaraphezan abebay uttin sinthe xeelido issife shiiqi uttidi beettosona.

keehipe cililidi keehippe lo7iza bootay beettees he bootazikka ha baggara asi nam7u asi uttanas giiget uttida sohoy deees sintharakka dicci dicci uttida maatatikka beettosonna

daro asati guyera eqqin ista sinthan nam7u issi macaranne issi addera durido beettosona guyera istas duranas issoy issoy kiiborde hara hara qommota

tophiya dere asanne tophiyappe hara dere asati issi kehippe lo7iza kifile giddo gelido dizayssi beettees izata xeellishinka maarara banta may7o may7idi banta hophenne oosettidi de7oosona

daro hara dere asatanne tophiya dere asati issife shiiqi uttoytazi beettosonna izeteka giddoppe issi naaya maca izi wu7eykka karethappe hara malkey dizayssi beettees

Daro asati booththa may7o may7idi eqqi uttida istika baggati banta silka oykkidi hanizayssa banta silka qaraxidi deettes baggati qasse issoy issuwaa harayoo immiiddi deettes.

keehipe lo7iza bessay hessan duge xeellishin giddora haaththey eel uttida haaththeynne milera milera daro asati deiza keeththi aadhdhi aadhdhi keexxetuttida qorqoro keeththay beettees mithayka diccutoy sibe

Thiyadeentophiya deren laalibela biittan diza tophiya buquratappe issoy kundoysi beettees hankoytikka he baggara kundon naa eqqeeq uttidayssikka ginbeti beettosona ha bagga kundoyssikka keehippe ichi dibee

daro tophiya dere asati issi mala may7o booththa may7idi keehippe lo7ido poto dendanas eqqidi beettosona izatikka keehippe maarara may7idi keehippe darorakka lo7eettes

Nam'u macanaytanne issi adde aayodissi woxate gidada istaynana gaththana aayo daanizarenne izi milon izi adde daanizay oydati issife eqqidi beettosona oyddikka keehippe lo7osona

Wogga haaththey betes haaththeza milezekka ha baggarza meliyutin haaththezikka keehippe echuto haaththezi beettes haaththesappe geden xeelishin aadhdhe aalhdhe keexxetuttida qorqoro keeththatikka beettosona.

keehi pelo7iza macanayti issife shiqidi beettosona izatikka gashshe naakko istika issoy ba giddon issineya giddon dizaara hayllandera haaththay oykkada beettas

Keetha gidon daroo asati tuke sone oykidi tuke otishe betosona ,izetika daroti maca gidishn issi Adey ista gidon de'esi.

Daro asati woreda kebele geetettiza bootan sinthan eqqidi pootho bollaara xafetti utto garssazan daro asati eqqidi pooto dendide dizayssi beettes.

Daro asati gaabe may7idi bollara duge haaththa sinthan yiiddo beettosona izzetikka dubbikka egaabe hupheppe to hogaso may7idi duge yiddohaaththa miledi yiido dizayssi beettees.

Beni wode asi ola olatidi go7ettiza gondale oykko asa iita miishafe ola saate naagiza miishi hamsi zelezan asi oykko otoysse taas beettees.

Wogga uuthay diccutoy si beettees he uuthazikka issi issi uuthay aadhdhi aadhdhi tokkotidi keehipe dhoqo gida uuththatanne guutha uuthatikka de'oosona he uutthata giddonka asi beettees

daro ceeyga asati bollara baynta huphe bolla oqoobe woththidinne garsara gaabe erkito oso gaso may7idi bollara duge hiza ogera haaththakko duge yiiddo eqqidi beettosona hizetikka

Daro asati garsa haaththe eqqidi xeelido beettosona izetikka baynta kushe bolla baynta silqe oykkidayti beettosona haaththazikka pentay haaththazappe keeizayssi beettees.

Kutto ashonne kutto unqulaley injeerara qaala qaletu toyssi beettees he phuphulezikka giddun kaxidi wodhoyssinne kutte ashozas fereseena gizayssi wodhdhoyssi beettees.

Quma tama eeththidi tama bolla otora quma kathi iddo dizayssi beettees izanka tamazi nam7u baggara otoy uttin nam7u baggara eexxi iddo dizayssi beettishin issoy kameto uttes.

Daro gammo dere asati issippe uttidi beettosona. Izatikka daroy baggati dunguza mayi gaammo dere dunguza mayidosona .Izata denthiza kameeraykka eqqidi daroy dees.

Guutha abbadan haniza haaththay beettidi des. Ha abba achchan qasse guuthi pude dicciza mithatikka woykko beetikka beettettes. Ya baggara qasse kafoyikka dees.

heedzdzu aayeti bollara baynta bollara jabana daaniza miishi tookkidi qamise may7idi huyetara kammidi ba kushenka iza daanizaze oykkidi haa xeelido beettosona

daro aynnete postereti ha misilan bettettes issinozi teknologie komputere ha baggan dizayti heedzdzo asati go7etishin hudura qasse ekse mala hanidi postereti deettes

komputerera idite oosettida xuufey beettees ha xuufeyka amarethora addis indet waalech giizayssi loethidi beettees izikka pooqeta bolla idite woosetti uttides

Daro asati tophiya dere kawonne hara hara amerareti keyidi bollan bantta oyde bollan uttidi ista garssan uttida daro asati baga xeelido haasayido.

issi hara dere chayna dere addezi issi miisha looththanas doqu gidi xeellido beettees istika keeththi keexxido woy oge ooththiddo eqqidayssa daanettes tophiya dere asayekka izara dees

nam7u nam7u asati issipe uttin ha baggara nam7a hini baggara nam7ay uttin ista sinthan issi oydey uttin izata sinthan demo issi oydezan uttida asi ista sinthe haasayissido beettes.

Wogga mabiraate pooley kundutoyssi beettees he kunduto poolezikka cililla boota bolla maatay dicc uttida bootan maatan kundu uttides iza milenka daro asati mabiraate pooleza kos shiiqi uttida eqqidi beettos.

Issi keeththe keexisiza addezi bollara ba huphe awaaymonta mala kammiza miishi ba huphe bolla woththidi bollarakka izi woththizay sarisanas daanisiza may7o bollara may7idi eqqidi yo7o haasayi dobeettees

daro asati issi maymala may7o may7idi keeththa giddon eqqidosona izetikka eqqidi issoy issara haasayi do7o beettosona izetappeka nam7u macanne oyddo addeti de7oosona

bolara mabiratey aaththi efiiza pooley eqoyssi beettees izikka baramrateyiza bollara aadhdhe aadhdhi baana mala oosettida wogga poolenne beettees izappe baggarakka daro asati hammutidodea

daro asati makinaza bolla aykko miishi yeggi do beettosona hessika goyera doya diza makinazakko izanka bollan asi ke otoyssikka beettees haan makinaza milerakka eqquttida

Giddora ogey dishin he baggara baggara maabraate aadhdhi bida pooleti de7oosona he pooletikka daroy sifeysipfe milen milen deezayssi heenne ha xalalafe tuttoyssi beettees.

bira ekkidi xoo7era duge naaqi ddo asi bas diza miishappe qodamana mala bessizazi beettees iza garsaraka keehippe lo7iza keeththay dees he keeththazanka xaraphezay dees

daro asati ambasadere may7idi oyde bolla uttidi sibisaba dara shen beettosona izata sinthanka xarapheeza bolla daro haaththatanne ababati uttoyssi beettees istika bayntana oykkidi uttidosona

Daro asati quma keeththan uttidi banta sinthan asho woththidi qanxi qanxido diza issi beettees. Ashoza sinthanka ushshe qommoti kokkay, hara ispiraytey, hara hara ambo haaththe giza issi ubba dees.

Issi keeththa giddon daro jarkanetaranne hara jarkaneppe hara miishe oykkiza baldetananne haray guyera kartonera caaneti uttida miishati beettosona.

Ddaro asati tama toyssi dodizayssa daanettes istape sintha baggarakka cuway kehi dodizayssi beettees he cuwazan haaththe yeddido dizayti beettoson

qorqoro keeththa giddon qorqorora heera haara keexetuto keeththa giddon tamay eexi doddizayssi beettees giddon izi aazi dizaakkon eexidi tamay cuyay pudey dhoqu ugikkehi doddizayssi keehippe beettees

Nam'u asati issi bola uttidi keehippe bantta mayo may'idi issoy ha simmi sinththa bagga haasaydi de'iyassi beetees. izakka koyikko daro baggay

issi macasiya tama toyssiza miishi oogen ooseti utoyssa daro bollara naxara may'idi eqquttida asata shiishshada bessada eqqada beettawas izakka baas bana erissiza may'o may'ada beettawas

Biitta bolla ayko miishe ichuttin iza toyssi dodiza daro asati deyoosona izikka biitta bolla lizayssi tama daanes tamay qeexikeyn iza toyssiza haaththi qoliza daanettes.

oge bolla eqqi uttida issi mala may7i uttida pooliseti beettosona izetikka salafettidi issife salpera eqqidayti issi mala hu7eppe tohogaso caammay issi mela garsara surey issi mala may7idi beett

Issi Adey eqid polisezas bolla ayko shilmate imido betes, iza mileraka keehippe marara mayida adeyi iza milen eqidaysika betesi.

Buro oosetido dizayssa ooththido diza daro asati de'oosona he pooqey pooqedaaniza wogga keeththekka ooththido diza daro asati garssara eqqidii pude xeeliddo beettosona

issi addezi ba huphe bolla qoobe woththidi bollara karetha mayo may'idi ba sinthan komputere woththidi haasayido beettees izikka aykko miish istas yootidonne ista erisido de'ees

buro oosetti dodiza oge ooththi dodiza daro asati beettosonna izetikka bollara shuchchi daladalido shuchchazi hekki gaso haappe doommi hekki gaso shuchchay daladaletoyssi beettees

Keehippe wogga gita pooqe keeththay beetees. izikka bollara xuufe pedirale giza xuufe diza armara dizayssi gidora duge gaso bida ooseti uttidayssi beetees.

kuwaase ka7ido diza gashshe nayti issi mala may7o may7idi kowaase kaanas salafettidi beettosona izetikkak baynta kowaase kaanas garsara caamma aaththidi kalse aaththidi bollara issi mala may7o may7idi beettosona

buro keexeti dodiza keeththa bessi dodiza addey issi macasayo nne hara izo kaallidi gu7era yiza asata bessido sinthe hamtada deyizassi beettees izikka ba kushe malatidi buro keexeti dowurona keeththabe

He baggara ha baggara keexettiuttida keethay dishin iza giddora ogey dizayssi beettees izza keethaza sinthankka dhoqqu uttida mabiraate pooley eexxizayssi hokki hokki uttoyssi beettees.

keehippe wogga pooqey beettees he wogga pooqeykka keehippe toqu giidi deizaysi beettees he keeththazekka keehippe loo7ees izikka pude aadhdhe keehi baana diza derejjati deyoosona

ogeza bollan daro asati ogezan issi addey mootore laaggido beettees he ogeza sintharakka keehippe wogga pooqey keehippe lo7ida pooqey beettees he pooqeza garsanka asi beettees

keehippe darora lo7iza katamay beettees he katamazanka daro eexiza miishati eexutoyssikka beettees giddonka tophiya dere bandira daanizazi eqqutoyssikka beettees

daro asati eqqidi haa xeelli mdoo beettosona izati oyddu adde giddon issi macayakka istara eqqa salafettada haa xeellizayisi beettees istika ambasadero ma'idi addeti de'oosona

daro asati issi keeththa giddon eqqin issi addey ista giddon eqqidi ba kushera malati doo aykko ista tamarsido dizayssi beettees iza tatoka daro baggati macatanne gidishin harabeykka addey

daro asati eqqu uttin ista sinthan kartooneppe kessidi komputere shalamido dizayssi beettees izanka iza mile eqqida asati daroti miicido deizayssika beettees

Issi booththa kareke derey macasiya eqqada haasaya dadeyizayssi beettees izi geerakka eqizi sinthan uttidi diza daro asati izo eqqidi siiddo beettet beettosona izakka ba kushe daqu booththada haasaya.

daro asati sibseba giddon eqqin ista siy dodiza issi addey istas haasayi dodiza issi beettees istaka haasayi dodiza asati guyera daro keeththe kumidi eqqidi beettosona

wogga wooqikka daaniza keeththay beettees he keeththazanka alert dingatanya deggay gakkishin akamsiza akime keeththa giidi bollara tapella bolla xaafettidi qaaphetutidayssi beettees

daro asi hospitaale giddon asi ichuttin doktorey hokkada ba duuna kammada xeella dadizayssi beettees izakka hokkada ichuttida asi maramara dadizayssa erssawus

issi guuthana dale ushshanas doyanas duuna oykki uttida asan as aaya oykka wottada duuna doyada beettawus ha haakimeykka izi doyettida duunazan xale gujjana giiddo beettees

issi chaynay eqqidi haasayi dodishin hara gammo dere asati baynta qoorera duureka gammo dere dungusa yeddidi eqqidi izara haasayi izi haasayishin isti banta ulo bolla baynta kushe woththidi siy dobe

Issi gashshe naya eqqagaada ba kushen haykko misha oyikkada ha xeelada beettawus. Izakka qamisenne bollara shurabera maya eqadus. Izi guyerakka eqqi uttida tappelati beettosona.

xaleynne hara hara daro qomu eqati bayzettiza farmasen eqqidi eqasha middo diza issi addezi beettees he addezia sintharakka issi neya waraqaten aykko xaafada beettawus

Issi ceeyga aaway alga bolla ichidi keehippe nangettidi diza kifile giddon uttidi saketidi algan ichoyssi beettees haakimeykka iza mileyidi aykko boshechidi iza xeena honeta xeelle.

oyddu asati xeellishin qoodara oyddu asati oyde bolla uttidi beettosona izetikka issoy issoy ba kushen waraqate oykkidi waraqatezan xaafiiddonne issoy issara haasayidonne beettosona

maathe ushshiza daanniza hyssi bollara eqqi uttin iza garsan demmo aykko mobirate puulo daaniza gashe miishati eqqidi beettosona iza guyerakka daro hosa haaththe ushshizays

haaththey aadhdhi biza bootay haaththey ba nayssi ha7i beettees iza haaththe bootazanka de'iza shuchcha daro gita shuchchanne gashe shuchchazi deees iza milera milezikka keehippe cililidi beettees

daro asati issi issi bootan uttidi sikkiyo sikido beettosona. izetikka uttidi baas baas baynta sinjeere uttidi sikido dizayssi beettees izetas oliza miishikka dees.

daro asati hokkidi biitta bookki doddizayssi beettees istika salpera eqqidi biitta mookki do hokkidosona ista guyerakka daro asati hokkidi bookki doddizaystikka daggora ooththi dodizayssi beetesi

katamaza giddon daro mabirateti eexuttin asatikka eqqi uttidi haasayiddo shiuttoyssi beettees izata guyerakka poo7ido iza bajajetinne hara makinatikka sinthara yiiddo dizayssi beettees

heedzdzu asati eqqidi issi addezas gaabene izi hara may7o kushen booththa may7o oykkidi immido eqqidi izi ba kushe istako zaragayin beettosonna izetikka izas immido beettosona

heni baggara buro keexxeti dodiza keeththay beettees he keeththa sinthan dicci uttida daro mithati buro dicci dodizaytinne dicci dayti beettosona bootazikka cililide uttidiya soho daanees

Daro asati bantta kushe bolla mithi hara hara bookkiza miishsha oykkidi eqqidi beettoosona izetikka bollara issi mala mayo may7idi de7izayssi beettes.

wogga pooqe keeththay beettees he pooqe keeththay milerakka iza daaniza hara pooqe keeththaykka de's sintharakka daro maatati diccutoy si beettees he pooqe keeththa garsara guutha guutha keeththatikka keexxettidi betosona

Keehippe heera haara pasi hamtiza bootan ha ogey beettees ogezanka ha simmi yido diza makinaykka ha yiiddo beettees ne makina sinthanka mooterey ha bagga sinthe hamtees

Keehippe lo'iza keeththaya beettawus he keeththay aka xeellishin keehipe maarara keexxetta uttida keeththakko iza he keeththayaka minoras keehippe lo'owus izi garsanka makinay doyiza makinay deawa.

Keehippe cilili uttida bootan nam'u buuxa keeththati beettosona hebuuxa keeththan guuth dara akkizaarin daro asati penge bolla eqqidi haxeelido beettosona istara guyerakka dicci uttida.

wogga keeththay keexxeti utoyssi beettees he keeththazikka hooqe keeththa gidishin bollara booththa qaalame gorfetidi beettees iza guyerakka mithati doloyssay beettosona

Biitta bookkido diza daro macati hokkidi biitta bookkido beettosona izetikka shuchchi daladalidonne akafara biitta daladalido dizayssi beettees guyerakka izatayssatho ooththiza hara asatikka de'oosona.

Daro asati eqqidi kushen oykkoysi beettees he kushen oykkoyssaka heera haara qorqore danizayssa oykkidosona izata guyerakka makinay beettees makinaza bolla ke uttida.

Biittay beettees ha biittazikka kobilistoone woykko asas hamuntanas machayiza mala oosettoyssa daanees izikka cimi utilees ya baggara qasse qanxettida mithay ichi uttoyssikka loethidi beettees.

kobilistora ogo ooththido diza asati beettosona izetikka ogeza daladalidoo issi bagga sinthe aalidi daladalido dis dizaytinne sinthe hista sintharakka hara ooththido diza asay beettees

Daro asati oge bolla ha sintha bagga hamuti diyi dodizayssi beettees izaappeka issi noya xade baggara ba kushen zanxila oykkada borsa baada ha sinthe hamuta yaada dizayssi beettees.

Qasho keeththan asi xifate ooththikko gelidi qashetu uttiza kifiley gordettoyssi beettees izikka gordey asi doo7idanka keehippe qulfey ba naagikko waayessizayssa daandi biratara keexettoyssi beettees.

Pirde keeththa giddon issi heedzdzu asati bollan eqqin giddon issi macaya uttada ba kushen maykirofoone oykkada haasayada beettawas izi ha baggara issi addey uttin izi millarakka macay uttin beeta..

Wulazas woykko pengezas berrezi beettees ha birrezan ku7e baggarakka guddayuch liyu ch loot gizassi amarethon xaafettidi laxafeti okkides ha wulaza woykko berrezikka doy7a

Issi addezi ba kushen maygirafoone oykkidi ba ayfen manaxiire woththidi bollara pirde keeththa may7o may7idi haasayido beettees iza sinthanka waraqateynne iskirtoy dizayssi beettees izikka.

daro asati guyera uttin sinthara nam7u asati uttidi baynta sinthan komputer woththidi haaththeynne shigera ista sinthan uttin haasaye ddo beettoson

issi polisey ba kushen maykirofoone oykkidi ba hopphe bolla qoobe woththidi ba ayfen manaxiire woththidi beettees iza sinthanka daro maykirofooneti sinthan de'oosona

issi ashan gulite daanizaara ba kushen pirde keeththan asi idepirdi dbessiza miisha oykkadanne ba bolla waraqate oykkada pirde keeththa may'oza may'ada ha xeellada beettawus

Issi pirda keeththan uttida addezi pirda keeththa may7o may7idi ba sinthan waraqate woththidi waraqateza bolla iskirfto daggafsidi ha xeelli do beettees izikka giddora booththama

Pirde keeththan uttuttida daro asati beettosona izetikka baynta sinthan waraqate woththidinne komputere woththidi heedzdzu asati beettishin izeta sinthan giddonka deyiza issi maca sinthan mayrofooniee.

daro asati issipe eqqidi keehippe lo7iza may7o ambasaderetanne dunguzara issipe shiiqida qamiseta xibabeta may7idi salafettidi eqqidi beettosona izata guyerakka haray daro asati beettosona

Ato7alemaayo ililta geetettizayssi ba ooso keeththan uttidi xarapheza bolla iza sintha xaafettidata pillay uttin ha xeelido beettees iza sinthanka dabtareynne hini baggara.

daro asay buura aathido eqqidi besotenna he daro asatikka buurara buuraza qoshashappe aathanas bantta duuna kammidi issi mala mayo mayidi beettoosona.

Nam7u addenne maccay bantta kushen peexa oykkidi pittiiddo beettoosona izatikka eqqid issippe shiishidi waraqateta issi millsn shiishoy beettees macciyaka ba duuna kammada beettaws.

Heedzdzu asati shucha wogga shuchcha oykkidi beettosona bollarakka qoobe woththidi issi mala pooliseti issi mala baynta hupen qoobe woththoyssinne issi shuchchi heedzdzas tookkidi bizayssibeette.

Issi addezi shanca doyddo daro iita miishati oleto bootan eqqidi beettees izikka shancaza garsafe aykko koydo diza daanees iza guyerakka daro keeththati beettosona

Daro asati makina bolla dizayssa maata duge makinappe woththi do beettosona izetika bollara issi mana may7o ma7idi baynta huphe bolla qoobe woththidi makina za guyeppe ha goochchi gooththi woththido beettosona

addeti banta kushen peexa oykkidi pittido pittido sinthe bishin goyera gaaren bolla pixettida qoshasha yegguthidi gaarera oykketidi deizayssi beettees macayakka pittadabeettawus

Heeni baggarakka ha baggara makina ogey beettees he baggara diza cililuttida maki bootan giddora makina ogezan xililutida cililo daaniza makinay ha sinthe simili yiidoy beettees.

Daro asati oge bolla eqqidi ogeza pittido beettosona isso issoyka ba kushen peexawo ekkidi pittidonne istagoera haraykka kaallidi pittido peexawo ekkidosona.

oge bolla ogen oosettido diza qoshashaza shiishshiza daro asati beettosona izetika qoshashaza shiishi shiishshi shanca naaqi dodeyizayssi beettees issi addeyka ista shiishshishi dodeees

issi addey ba ooso keeththan oyde bolla uttidi ba sinthan komputere woththidinne issi addey iza sinthan oyde bolla uttidin izara haasayido beettees izara hasawido beettishinka sinthan waraqa

daro asati baynta kushen shillimate oykko ekki eqqidi beettosona izotikka issife pooto dendanas salfera eqqidi beettosona izotikka banta kushen shillimate eqa oykkoekki eqqidos

daro asati sibise ba addera shin baynta oyden oyden uttidi deizayssi beettees izetikka ista giddonka macay attumasay issife uttidi deizayssi beettees izeta guyera gashshenaytikka deoa

daro asati issipe shiiqidi gammo dere dunguza qamisetaranne hara hara qommo may7o may7idi shiiqetidi eqoysi beettes izatappeka daro bagga asati manaxi raaththidinne ba hophe bolla qoobo

Daro gaamo dere asati issipe shiqidi eqqidi beetosona izetikka banta kushe bantta ollo bolla xaaxi oykkidi beetoson exetappe maccatinne bagati gaamo dere dunguza ma'idosona.

daro asati issife eqqidi sinthan aykko negere xeelli do dizayssa daanettes izetikka daro baggati macaynne attumay issife sheeqidi yelaga naytikka guutha naytikka deettes izetikka kushe baqqettes baga

Waanna salam ministerey sinthan uttin izi mileranne garsara bollara uttida daro asati de7oosona izetikka uttidi hizo xeellido xeelido izira haasay

Daro asati gammo dere asati baynta kushen toora oykkidinne baynta huuphe bolla gammo dere dunguza qoobo woththidi gammo dere dunguzakka baynta bolla may7idi baynta kushen obikka maata oykkidi beettosona.

Issi addedayssi badala zeretoyssa guuth ka puda diccoyssa gidden eqqi uttidi asi iza oysha oychin zaariza mayke ba hashen achchin oththidi miicide zaarididees ya baggara ka meka beettees.

kare dere asanne tophiya dere asay kushe cababaxeti doo beettosona issoy kare deren asan macaya gidishin addezi waanna tophiya dere kawo geetettidi dees

Daro asati sibsiba bootan uttid keehippe maarara shiiqeti uttida oydde dizayssa oydeza bolla issoy issoy marara uttidi banta kushe xaaxidi sinththe xeelido beetosona.

tophiya dere kawoy waanna kawozi abi ahime deranne kare dere kawoy issoy eqqidi sitigi xeelli sinth xeelli doo beetosona izatikka utophiya dere kawozi ba ayfe bolla manaxiire woththidibeettees

Tophiya derey kawonne hara dere kawoy kushe issife cababaxeti do beettosonna izata guyerakka ista dere bandiray heedzdzi bandiray heera tophiya derey heedzdza kare dere bandiray heedzdza gididi qaaphettidi beettees.

Daro asati komputere banta sinthan moothidi istin isti baynta komputere boshechi iddo dishin ista giddora heedzdzo asati baynta kushe kiise giddo naaqidi ha sintha bagga yiido beettosona.

issi aaway ba kushen silko ekkidi issi nayo silkeza be siydo beettees izikka ba ayfe bolla manaxiro wothoyssi beettees izakka ba kushe bolla ba silke oykkada dizayssinne beettees

issi polise addezi polise may7o may7idi ba hupheza bolla qoobo woththidi ha xeel liddo beettees iza guyerakka daro mithati diccutohi beettishin izikka oge bolla eqqidi ha xeel liido giddon eqqidi beettees

Makina ogen daro tirafiketi eqqidi makinaza esisidonne aaththido deizayssi beettees izappe go7eranne sinthara makinay sinthe bizaynne bee bizayneka beettees.

issi poolisezi daro pooliseti eqqidi iza siussan dishin izi ba kushen mastawaashsha dabtare bolla oykkidayssa ba kushen oykkidi duunara duuna doydi haasayi do diza issi beettees izikka polise may7o may7di

issi poliseza sinthan issi addey kushera ba silkeza koshishi woththin addey hasay polisezi haasayido dizayssi beettees izikka haasayido ba huphen aqoobe woththidinne polise may7o may7idi haasayido dees

kameti salfera eqqi uttida kametikka polise kaameda hanettes ya baggara qasse berekka biratara osetoyssi beettees istika salfera eqqiday asati issi bota gelin

Daro dumma dumma oosora diza asati issife shiiqidi eqqidi beettosona izetappeka poliseti hara ooso ooththizayti demmo woosa keeththa cimatinne hara woddateti issife deo..

pooliseti oyde bolla uttin istao sinthan xaraphezay beettees he xaraphezaza sinthazanka ista qoobey xarapheza bolla uttoysi beettees heedzdzantho pooliseti nam7ata milara haras

Daro asati sibiseba bootan uttidii sabasabettizayssi beettees izetikka sibiseba bootan sinthara istas asi haasayido dishin guyera uttidii siyyido dizayssi beettees izetikka macaynne attumay qalaqallo

Issi adezi oyde bolla uttidi maarara ba may7o may7idi iza sinthan hara daro dere tophiya dere giddon gididi hara dere mayirofooneti eqqin iza haasaye.

Daro asati issife shiiqidi pooto dendanas shiiqetutoyssi beettees izetikka baynta kushe zokko bolla woththidaynne baynta kushe ulo bolla woththiday eqqidi ha xeellido beettosona.

bayilawi may7o bayziza keeththay hashanguliteti gammo dere may7oza dunguzatanne hara ra qommota may7idi eqqutoysi beettees iza milarahe baggarakka bayziza addey eqqis

daro asati hokkidi woossi dodiza daanettes darotikka baynta baggara ubbika hokkidi dishin ahen baggara gammo cima aawatikka baynta kushe bolla qoobo oykkidinne cikka oykkidi beettosona

daro asati biitta bolla ichidi beettosona izatikka macay addeykka baynta ulora biitta bolla ichidi ay ooththizakkonka erettenna istafe he baggarakka uttidi de'iza asikka de'ees

daro asati issife eqqidi ussalam ministereynne hara itophiya daro kawotikka beettiza tappella he baggara ha baggara beettees izanka izati oykkutidays

Oyde bolla yela ganaytanne ceeyga asati issife uttidi beettosona izatikka ha bagga xeellizaynne sinthe xeelliza daro baggati sinthe xeelli do shiiqettidi oyde bolla uttidi de7oosona.

daro asati issife shiiqidi islamati eqoysi beettettes istika baynta ba7aale bonchonta gettenna issife ista sinthan daro quma qommotinne ushshe qommoti uttin eqqidi beettosona

biitta bolla deiza puuteta haaththe ushshido diza daro asati beettosonna izetikka ba huphe bolla izikka qoobe woththidi bazu kushen jarkan oykkidi puuteza ushshido beettees

Issi addey ambasadere may7idi keehippe orde uttidi ba ayfu bolla mana xiire woththidi giddorakka shamize woththidi may7idi ba duuna doy7idi ha xeelli dobet.

Nam'u he baggara ha baggara tophiya dere kaworanne hara dere kawora uttidessona izatikka baynta minlin billin baynta dere bandirazi qaaphetu uttin beettosona giddonka ista giddon

Toppha deres waanna kawoza abi ahime dere sela ministerera issife uttidi haasayidu dizayssi beettees istika issife uttidi haasayi shin ista guyera daro hara ara asati de'ooson.

Daro asati issi mala booththa may7o may7idi uttidosona izatikka issi mala booththa may7o bollara may7idi baggay ba ayfo bolla manaxire woththidi ba sinthan xarapheza bolla haaththatara woththidi de7oosona.

daro asati baynta kushe dhoqu ooththidi haasayido dizayssi beettees izatikka kushe dhoqu ooththidi haasayido dishin ista milara issoy eqqidi haasayi do duuna istas hasayido dizaysi beettes

Waanna tophiya dere kawezi ba kushe thoqu ooththidi oyde bolla uttidi abi ahmedey haasayido deyayssi beettees iza sinthanka maykirofoonetara eqqin haasayees iza sinthan haray.

Issi macasiya ba kushen borsa oykkada garsarakka borsa goochchada ba sinthan gashshena sinthe hamunthada gashshenayakka ba zokko bolla borsa ba7ada sintha bagga biiddo beettosona izata goyerakka daro asida

makina mannara daanees izanka makinay daro mkamileti de7oosona kamileykka aadhdhe aadhdhi kaamiley dizayssi beettees iza giddonka asi heeha hamatido dizayssikka beettees

timirte kifila giddon dare tamareti issife uttidi tamari dodizayssi beettees he kifileza giddon ubbikka ba sinthan waraqate woththidinne iskirto kushen oykkidi ooththi dodizayssi beettees

Daro asati issippe ciimmati oyde bolla shiiqidi uttoyti beettosona izatikka banta huphphe daro baggati kammiidi beettosona izetta garsazikka milli uitoyssa da hanees

daro asati essif salafettidi eqoyssi beettees izatekka daro baggati baynta duuna maskera kammidide izayssinne wanta kushe bolla borsa borsa issoy issoyo

Daro asati eqqidi baynta duuna maskera kammidi deizayti beettosona issi daro asatikka uttidi baynta duuna maskera kammidi banta sinthe komputere wothidi beettosona.

wogga giya giddon uttidi bayziza daro asati beettosona izetikka baynta sinthan dumma dumma metettiza qommota woththidi micidi bayzizayssi beettes iza giddonka donoti hara hara santhati dees

Daro asati keehippe lo7iza may7o ambbasaaddere maccaykka qamisenne ambbasaaddere may7idi addeyka ambbasaaddere may7idi issippe shiiqidi eqqidi haasa7iiddo beettoosona.

tophiya telekom gizayssi xaafetu toyssa bollara daro maykirafooneti eqquttin issi macaya eqqada haasayada beettoos izakka keehippe booththa macaso gidadeya beet

issi na'iya eqqada pooto dendanas ba kushe ba bolla wothada eqqada ba borsa may7ada cilillida bootan eqqada pooto dendizayssi beettees izi guyerakka dhoqu gi uttida.

nam7u macanayti uttidi isse ba shagale ba kushera oykkada sina ba kushe dhoqu ooththidi miicido beettosona izetikka xeellishin issi mala booththa bollara may7idi deyosona

daro asati baynta kushe dhoqu dhhoqo woththidi pooto dendishin baggati hokkidi dendosona izatikka bollara booththa may'o issi mala may'o may'idi beettosona izata be baggaykka ba hopphe bolla qoobo wooththidi de'ees

Issi macca nayiya ba kushen maxaafa oykkada eqqoyssi beetes. izakka bollara booththa mayo myada, ba huuphe duge yedada hara baga xeelayda beetawus.

Issi macasiya ba ayfen aassidi bessiza miishala oykkada xeelladanne ba huphe bolla qoope wooththada ba kushen hara dumma dumma miishata oykkada ba huphe dadettada duga yeddada eqqada beettawus.

intoxo park gi bollara xaafetettida pengezan giddo geluttida asikka beettees he pengezikka buxa keeththatho duge kamettidi kambalo danizazara oosettidayssika keehippe lo7izayssi beettees

daro asati issipe eqqiuwutin izata giddonka poolisetikka fideraaletikka beettosona hara taa xaaqeti giddonka deishin hara asikka deiza ssi issipe be

Issi naay ba kushen kamera oykkidi boldara booththa may'o may7idi garsara booththa sure dancidi ba toonka karetha caamma aaththidi ba kushe dhoqu ooththidi ha xeelli dobettes.

wora giddo issiyaddezi barka utti uttides ha wora giddonka iza goyera qanxettiza woggazafenne huda baggara qase diccitiza woggazafey qoncitibettes worazikka lochi qucci gi uttide

wogga haaththay beettees he haaththazikka keehipe dalgidi beettees he dalgoyssanka giddora issi mithiya mela uttada diccon diccida miiththika baynta barka mela uttada beettawus

Keehipec ililutida bootan giddoy ogen dizayssara borsa bayidi sinthe amoti dobiza nam'u asati gu'era deyin sintharakka nam'u asati sintha bagga amoti biiddo beettosona.

Iss Adey basa ba kushen waraqata oykid issi Adey iza sinthani iza Baga hokin iza ayko mishe besido de'izaysi betes, izappe hen bagaraka aizatho othiza asati de'osona.

daro asati issife shiiqidi eqqidi beettosona izetekka daro baggati cima asa gidishin yela ganaytekka izetara deyoosona isti deiza bootazikka kuwattu uttidi bollara mithika diccutoyssi beettees

daro asati mastawates guyera uttin ista sinthara oydin oyden uttida asati beettosona izetikka issoy issoy ba oyden oyden uttidi issa ba milera dizayssa haasayssido beettosona

Daro asati eqqutin baggati ista sinthan komputerenne hara miishati deiza bootan eqqidi ista pooto denthiddonne komputere bochechiddonne de7oosona he bagga.

daro asati ishshife shiiqidi deyoosona hessaynka mitha garsan eqqidaynne uttidaykka deyoosona sintharakka kompiutere oykko uttida asikka beettees cima asikka ha baggara uttoyikka bee

Daro asati issibe salafetidi dizayssi beettees izi tikka salafetti di ayko kesi siydo dizayssinne garsan istas garsan komputere dizayssi beettees izanka daro asati de'osona

oge bolla ohe ha aadhdhiza ogen issibe salfera equtida asati beettosona izatikka equto asati macaynne addey ba salfera ogezan sirti gibbude eqqidi bideyoosona

Daro issi macaya uttada ba sinthan komputere wothada beettawus izakka komputere wothin hankoyti izi milera eqqidi izo xeelidonno izin kunthisana miish dizayssa daanees.

Issi macasiya oyde bolla uttada izi sinthan komputerey uttin gashshe nayti salafettidi izikko yiiyi aykko miishi qunth sido beettosona izi guyerakka gita heeedzdzu asati eqqidi ha xeellosona.

issi na'iya ba sinthan komputere wothada issi macasis aype denthiza miisha aype bolla wothada beettawus izi giyerakka yela ga nayti hokkidi adde nayti izo xeelido komputere xeellido dee

kowaase denban daro asay kowaase ka7iddo beettes he kowaase ka7iza sunanka kowaase kayizayti kowaaseza sinthe sinthe phirxi ddo bishin issoy iza mindera ba guye aalidi sinthe xeelli iddo beete

Daro kuwase ka'iza nayti issi mala may'o may'idi kuwaseza kaa'i xoonidi histied xoonidayssa gishaw ekkidi wancca keehippe dhoqqu ooththidi issippe bantta doona doo'idi waasido beetosona.

Kowaase denban kowaase kaana shiiquttida daro asati beettosona izetikka ha xeelli ddo kowaaseza kaye aggidi okkidi pootoz dendanas ba gulbate gulbate oykkidi ha xeelli ddonne guyera eqqidaytikka deyoos.

daro gaammo dere asati issife salafetidi uttidi beettosona izata sinthanka kowaasey kayikko xounanas immida shiiqi uttida nam7u wancati sinthan uttin izetikka giddon dizayssi gaammo dere do

kowaase denban daro asati issife salafetti eqqidi poote dendanas eqqoyssi beettes izatikka poote dendanas eqqin he baggara ha baggara icho shuchu shu as gididi giddon ista

wogga kuwaase demban kuwaase kayiddo diza daro kuwaase ka'izayti beettoson izetikka issi mala mayo mayidi issi mala camma athidi sintha bagga biiddo diza yssi beettees izetappe issoy ba kushen kuwaase

daro asati kowaase denban kowaase kayido beettosona izetikka kowaase ekkana sinthe woxxido dizayssi beettees izetappe baggati isi mala baggati hara hara qommo may7idi de'oosona

Ko'aase ka7idi xoonidi baynta qoore bolla medaliya aaththi uttida daro nayti beettoson issoy issoy ubbikka baynta qoore bolla medaliya may'idi okkidi pooto dendanas shiiq uttidi beettos.

kowaase denban kowaase ka7idi xoonida naytas shilimate immanas baynta kushe bolla wanca oykkidi sintha baggamoti dodiza pooliseta federaaletaranne hara hara asati sinthe biiddo denban bee

daro asati guyera equttin sinthara kowaase denbayn daro kowaase kayizayti biitta bolla ottoyssi beettees iza gu7erakka daro asati kowaase xeellanas eqqutoyssi beettees

Kuwaase denban kowaase ka'idi diza daro asati eqqidi hara ciima addey ista giddo gelin haasayi pooto dindanas salafeti eqoyssi beettes daynakka ba kushen bandiratara oykkidi heera hara eqqidi beettosona

Woxxanchaya woththa ubba saakka xoonada sintheta dayada wotha xoono masmara gakkada ba kusha pudo histada miicada dizayssa qoncisi bessees

kowaase demban kowaase ka7iddo diza daro asati beettosona izetikka keehippo wogga kowaase denban issoy ha bagga issoy he histido kowaase ka7iddo beettosona izata giddonka ha bagga

daro nayti sinthara kuwaase denban gulbatidi pooto dendana bonta kushe xaaxi oykkin ista guyera eqqi uttida naytikka issife shiiqidi pootoza xeellido beettosonna ista milanka kuwaasey beettees

Daro asati eqqin issi macasiya eqqada ya'o haasayada beettawus izakka ba kushin makrafoone oykkada daro asas haasayada dizayssi beettees izi millarakka eqquttida ara.

kuwaase demban kowaase ka'ido diza asati beettosona izanka kuwaase oykkanas giigetido dizayssi eqqin han issoy kuwaase phircanas giigetido dizayssi beettees iza

pirije giddon diza ushsha daro ushsha ushsha qommoti de7oosona kokkay miiriday haaththey haray haray dizayssi bollara mastatizam bettees ha baggara metettiza miishati daroti de'osona

nam7u mith qeriza beyxe beettees he beyxezikka nam7u qarat uttidazi daaniza mith qeriza beyxekko iza garsaraka qeretana shiiqi uttida mithati deyoosona

Hayssi beettizayssi asi akaale godolo gidiza asay oykkiza kushen oykkiza miishakko izikka daro bagati nam7u kushe oykkizanne issi kushe oykkizay de7es.

Macanayta hu'ekeethan oosettiza kaske geetettizay si beettees izikka heedzdzuzi beettishin iza garsanka oydey issi kaske garsan oydey oydey de'ees.

wogga haaththan wolora aadhdhi biza daro asati beettosona izetikka he wogoloy oykkanappe daro asay giddon deizayssi beettees izikka ha kundana niddo baggay kundizayssi beettes

issoy issara kushera gaaggido dizayssi beettees izeta milerakka hara asati istara eqqidi xeellido beettosonna ista guyera keehippe lo7iza booththa makidananne karetha kaamilera beeta

hare gaare laagiddo sintha bagay ehiddo diza asati de'oosona hareza bolla guerakka daro jarkaneti uttin jarkaneza guyera issi na'ay issi gashshe na'ay uttin sintha baga yeesa

heedzdzu asati beettettes istika saykile laaggide lo7o ogara biidi deettes ya baggara qasse lo7ethidi keexxettida keeththatikka beettese ha asati holettiza daanettes

Ogeza bolla ha sinthe yiid dodiza daro makinay dees he makineza geerakka iza daniza hara makinaykka kaalettidi yiid dodizayssi beettees millerakka tooro hammuti dodiza daro asati sinthe bizayssi beette

Haaththa giddo biido diza wogolo garsan daro asati beettosona istika daro asatikka hokkidi baggay hokki okki yeekki dodiza daanizanne haraso xeelli dodizaynneka beettosona.

issi oge bolla bajjaje ha sinthe simmadaya da lizaara beettawus he makina wogezanka bajjajiza giddon asi deizayssika haakoppe beettees daro asatikka asa ogera sinthe aalidi hamunti biiddokka beettettes

wogga makina ogen mootore laaggido sinthe yi dodiza issi bitaney beettees izikka mootorezara ha sinthe bagga laaggishin iza guyera kaallidikka hara mootorera asi ha sintheyiza issi beettees

Wogga makinazi asi caannizayssi beettees iza sintharaka iza daaniza hara makinay woggay beettees iza giddonka asi dizayssa misatees goyerakka pooqee beettees.

Babure geetettidi asa caanizayssa giddon daro asati penge bolla eqqidi haaxha bagga xeellizayssi beettees iza hini baggaraka hara pengey dizayssaraka asi beettees.

Wogga makina ogeezan ha sintha bagga yiiddo diza makinati beettosona he makinazikka giddora daro miishe haaththata hara hara fesaashe miishata caaniza makinakko

Ke'ippe lo'iza minoora keeththaya beettawus izakka grawundi pilas tuu geetettida asi de'iza boota daanawus izakka sinthara daro ababati dicci uttin beettawusizakka

issi macasiya ba kushin waraqate oykkada issi addeza bessada deyawus izakka haasayada haasayada addeza waraqate zandayizayssa yootawus

Daro soofatanne isheesha keeththanne hara haara kifileti beetti dodiza soo bessizasoy beettees he soozikka keehippe lo7es gergidazikka booththa qalamera gorpetidi mastawatetikka beettosona.

issi addezi ba kushen waraqate oykkin he waraqate oykkoyssa xeelli dodiza iza minlera nam7u macati eqqidi beettosona izetikka izi bessizayssa beyiddo issife heedzdzi hokkidi xeellido beettosona

Keexxettidi wurida keehippe lo'iza keeththay beettees he keeththazikka booththa qaalamera gorpetidi deees he keeththazikka xeellishin keehippe maarara keexxetti wurida keeththi daanees.

Keehippe lo'iza wogga pooqeti adhi adhi milera milera keexethi uthtoyssi beetees. izatikka keexeti utoyssi issi mala pooqekko isstikka milera milera keehippe haakonta keexetidi beetosona.

keehipe lo7iza issi keeththaya beettawus he keeththayaka adama qorqorora keexxettada kehipe lo7os he keeththayaka menoora keeththa daanawus izinka issi galiza pingeynne

Issi addezi iza sinthan mayirapoone eqqin ba kushe pa bu7ulo bolla oykkidi ba duuna kammanas maske oykkidi kofid nytin giza xufe guera deezayssan eqqidi haasaye.

Issi macasiya bollara booththa may7o may7ada ba kushe xaaxa ba wulo bolla oykkada issi bagga xeellada beettowus izakka eqqada girgida bolla guye daggafettada hara bagga xeellawus

keehippe giigettuttidi keehippe lo7iza oydenne kifileyn beettees he kifilezanka daro tamareti tamariza kifile daanees iza sintharaka xaafanas giigetuttida blak bordey dees

Issi naaya labreere giddon uttada ba sinthan dabtare wothada xeellada beettawus izakka ba sinthan xeellidayssi xuufey daro kumottida xuufeza nababadanne izi millara sinthara hara

Waanna timirte ministerey uttidi oyde bolla beettees izikka oyde bolla uttidi dishin iza sinthan daro maygirapooneti eqqin haasayi dodizayssa daanees maygirafoonetikka darokko

daro asati guyera kushe baqqido baqqido eqqin sinthara issi addeykka izi aykko bessido dizayssi beettees he guyera dizaytappeka issoy kare dere addekko

Darota maareti timirte keeththan kifile giddon uttidi baynta waaraqate baynta sinthan woththidi baynta kushe baynta bolla woththidi xibetosona izetikka issi mala may'o may'idi de'oosona.

Timirte kifile giddon ubbikka ba oyde oyde bolla uttidi ba kushen iskiritonne waraqate oykkidi ubbi hokkidi xaafido beettosona izetikka issi mala may'o may'informe may'idi garsara.

daro asati issipe eqqidi macati banta bolla shaarbe may7idi ba kushe ba wulo bolla wothin adde asatikka ista milera eqqidi beytosona izitikka ubbi sinthe xeellido de'osona

Daro nayti issi mala bantta yuunifermme mayidi beettoosona izatikka bantta kushen burccuqo haathe qolishe beessiiddo miicciiddo beettoosona izatikka maccanne attuma gashe naytakko.

Issi ogezan sintha bagga yiiddo diza issi makinay beettees izikka giddon asi caanni diizayssa daanees iza guyerakka issi bajajey ha sinthe aali yiiddo do7izayssi beettees.

nam7u makinati oge ooththi do7ooththido ha sinthe yido dizaysi beettees ista millerakka ogeza ooththi dodishin oosisiza asatikka sinthanne milen deydi eqqidi beettosona

kaami ogen daro salfettida kaameti beettettes issi kaamiza sinthan qasse xeelliza adezikka eqqi uttides guyera daro asatikka sinthe yizayssa daanettes makinatikka lo'ettes

Oge ooththi dodiza wogga makinay ogezan eqqida aysuse bolla shuchcha ogezappe bookki bookki gida biittanne shuchchaza bolla caaniddo beettees iza sintha raha baggarakka caanisiza asati eqqidi de'oos.

koyro buro oosetti dodiza ogeza baasiza wogga oge ooththiza makinazi ha sintha bagga yiiddo beettees iza milarakka coo asati eqqidi xeellido de7oosona

shuchchi hara bootappe ehidi wogga cinate makinazi shuchchaza duge biitta daaniza shuchchaza duge qoqofi dodiza issi beettees ha mindarakka issi gashshe naay qoqofettiza shuchcha xeelli do eqqidibeete

Issi addezi makina esisidi makina addezakko federaale poolisey biido diza issi beettees he ogezanka geera kaalli doyiza bajajenne hara makinati siniza issi beettees hara addeyka makina ogezan.

Dildiyey oosetu to bootan dildiyezan bollara eqquttida daro asati beettosona iza hekki gaso daro makinati salafettidi dildiyezi koyro oosettin maraqisanas xeellana hida asati daanosona.

bomban daro asati haaththen kushe meettizay si beettees he haaththezan kusheza meettishinka hini baggara ista pooto denthido diza addeykka beettees he ma7i de kushe meettiza asatikka

haaththe duuqanas giddo geli uttida maca nam7u macati beettosonna izetikka haaththeza duuqanas jarkane daro jarkane ta giddon woththidi bayntas jarkane zara bom

buro oosos geliza miishe sinthara aazi dizaam bettenna shin guyera iza qanxi didosa asati de7oosona izetikka baynta dere may7o may7idi baynta dere miisheho bolla

Issi adey ba shancara ehida biita duge qoqqofido beettes izikka biitaza awupe ekki ekkidan ehoysaza duge shancape qoqofido beettes.

Daro asati garsa biita gidora haathe efiza tuuboza gido doo'ido beetosona. izatikka issi mala bollara ma'idi banta huuphe bollakka bantana awappe ashizassa kaamidi issoy demmo ayfe ..

nam7u asati kushe meetti ddo deettes nam7atikka kushe meetti do miicido miiciddo deezayssi beettees istas sinthara xeelli do diza daro asatikka ha xeellido miicido beettoss

aadhdhe aadhdhi tubboy xaaxxeti xaaxxeti utoyssi beettees he tubbozikka keehippe daroy he baggarakka xaaxxetidi sintharakka guyerakka xaaxxeti xaaxeti uttin iza milenka asikka eqqidi beettees